Vana vadodori vechikora vanosise kunge veienda kuchikora kotambira makanaka. Vanokona kupuwawo chekurya variyo kuti vakone kugwinya veikone kuone simba rinovapa kutamba nevamweni vavo veifunda.

Chikora chevadodori ndokunofundira ana. Kakurutu zvomhu ndodzavano fundiswa kuti vakone kudzibata vachiri vadodori dzikone kuvhura ndxondo dzawo kuti vazokone kupinze zvimweni achinge akura.

Vanofunda kuchikora, vanosisa kuti vange vane ndaraunda dzakachena, dzakaoneka dzakaongororwa, kuti ana pano kune kufunda eyitamba pasina antu anouya kuda kugegedzera nekuemera kuda kuba ana.

Vana vadodori vane nguwo dzavanotenderwa kupfeka veyienda kuchikora, nguwo dzinedzi dzinosise kuti vakone kutamba nevamweni zvakasundurika, veyikona kutamba neshamwari dzavo, veyifunda veyitopanana ruzivo.

Kufunda kweana echikora adodori anoende kuchikoro anosise kufundiswa ngendaa yekungwarire nharaunda dzedu dzakachena. Kuti anyakura anokona kuramba eindotedza izvozvo.

Ana adodori echikora anokone kupiwa mushina yechizvino zvino yaanokona kuona zvimweni zvimutambo zvinovhurw ndxondo dzaana adodori kuti akone kuziya svomhu.

Vana vechikora vadoodori vanosise kuti pevanoenda kuchikora vabikirwe chikhafu chinodziya pazvikora zvavo kuti nguwa iyani yekurya vapuwe chinodziya kuti vazokona kuyaiya muzvidzidzo zvavo.

Chikora chinofundira ana adoodori, inosisa kunge iri ndau yakangwaririrwa yekuti ana apinde umwomwo akuna chinokone kuawana anenge eitamba munharaunda yakasunhurika.

Kufunda kweana adodori pachikora ,umweni anofumire kupuwe zviziiso zvinenge zveikone kuadetsera pazvifundo zvawo ,nekuti ana eshe anofanire kuende pachikora.

Vana vechikora vanofunda kuburikidza ngekuenda pachikora neamweni awo ana adoko anoda zvekutamba maningi anofanira kupuwe mukana wekutamba neshamwari dzawo zvinotobeure ndxondo dzawo.

Vana vadoko kuchikora kwavo vanosisa kupuwa chekuhya masikati ayana kuti vakone kuramba veipurutana nekukone kuti ngondwo dzavo dzibeuke kuyayiya zvinenge zveibhuyiwa ngevadzidzisi.

Vana vanofunde kuchikora vanosisa kuti nguva imweni vapuwe chekurya chinopisha masikati ayana kuti ndxondo dzavo dzirambe dzakabeuka vakone kupurutana kusvika zuwa reiyopera.

Vana vechikora vanositsa kufundira mwakanaka nekupuwa zvimbuzi zvinoenderana neuwandu hwevana vanouya pachikora, izvi zvinodetsera kuti vana vasabatwa ngezvirwere zvinouya netsvina yekuchimbuzi.

Ana vechikora vanosise kufundiswa kukone kuchengetedza nharaunda dzavo nekuti vakasafundiswa vanenge veindorasa mapepa pese pese havazivi kukosha kuchengetedza nharaunda yakachena.

Kufunda kweana adoodori kunenge kuine mukuru unoaningirira wepachikora. Ndiye unobhuya kuti pachikora panapa unenge echida kuti paitwe zvakadini. Ndiye unogadzire mitemo yepachikora pakwe.

Kufunda kweana adodori anosise kufundira munharaunda dzavo kwekuti haahambi nguwa yakareba kakurutu kana eiende kuchikora. Ntaraunda dzeshe dzinosisa kunge dzine zvikora zvinofundisa ana.

Kufunda kweana epachikora adodori panosisa kunge peiwaniswa mvura nguwa dzeshe. Mvura yekuti vamwe, mvura yekuti vashambe nyara neimweniwo yekuti vatambise.

Vana vechikora chepadera vanokona kufundiswa kuita mabasa enyara zvakangodai sekunasirwa kwemovha kuti vazokona kuita mishandoyo mangwani.

Ana echikora chepadera neechikora chepadera dera anokona kufundiswa kushandisa michina yechizvino zvino pavanenge veita tsvakurudzo dzawo dzinenge dzeivadetsera muzvidzidzo zvawo.

Vana vechikora vanofundiswa kubata ngenyara dzavo veikone kufundswezve muchini yakona yanoda kuzoshandisa mabasa amangwana avanoda kuzofundira kuita kana veinge vakura.

Vana vechikora chevakuru vanokona kufundiswa mabasa ekubata nenyara dzawo zvisinei nekuti varumbwana ere kana kuti vanokona kufundiswa kugadzira vantu misoro.

Vana vechikora vakukone kufundiswa mabasa ekubata ngenyara dzawo akadai ngeekukone kugadzire antu misoro yavo zvisinei nekuti majaha ere kana kuti indombi.

Vamweni vasikana vanenge vakatombobara ana awo , anouya kuchikora chekukona kufundiswa kukone kusona, kuite mabasa akapambaukana kuti wakone kungwarira vana vawo.

Imweni yemishando unofundiswa ana echikora inosisa kuti akone kubata ngenyara dzawo nekukone kupfeka zvidxoko zvinovadzivirira pavanenge zveishanda mishando.

Michina yechizvinozvino zvino yakone kudetsera vana vanofunda kuchikora, kuti vakone kuita tsvakurudzo dzavo veiona zviri kuitika kunedzimweni ndau veidetserwa ngeadzidzisi awo.

Vana vechikora vanofundiswa kuchikora veibata mitombo vanosisa kuzvingwarira nekupfeka zvigqoko zvinovangwarira kumitombo yavanenge veizanganisa veiita tsvakurudzo dzavo.

Vana vanenge vofundiswa ngemishando yekubata kwenyara dzavo, vanokone kufundiswa ndiana mazvikokota vanoziya ngezvemishando iyona vagara vatori kumushando kudhaya.

Vana vechikora vonokone kufundiswa zce zvekuita tsvakurudzo dzezvikafu zvinorimwa mumandaraunda kuti zvinode zvakambodini kuti zvizvkure zvakana zvisingapi antu matenda .

Vana vechikora vakusise kufundiswa mabasa ekubata ngenyara dzawo mabasa anaya vanofanire kutopuwa michini yakona yavachada kuzoshandisa kuti vakone kuijaira nekukone kuzoishandisa.

Mabasa amweni ano fundiswa vana ve chikora ano sise ku fundiswa nge antu amweniwo aka mafundira ano kona ku adetsera ngeku akombisa kuti basa iri rechi itwa rinode zvi ndxoko zveku dzivirira.

Munofundire ana munosiso kunge mwakarongeka, muine zvikwanisiro zvakanaka zvekuti ana anofunda ari muntaraunda yakachena, yaanosise kudakara ari, eikone kutamba neamweni.

Zvikora zvimweni zvinokone kufundise ana mabasa enyara akone kudai ngekusona, kubika, kuchovhe motokari kwemwene dzimweni ndau.

Kufundiswa kweana echikora neadzidzisi avo vanokone kufundiswa kunasirwa kwemitombo imweni inokona kubetsera mukugadzirwa kwemutombo inozokone kushandiswa ngeantu mumatenda.

Vana vechikora vanosise kutamba mitambo imweni nekufunda zvidzidzo zvekukone kutakazesa nyama yawo kuti vakure vakagwinya nwondo dzawo dzakapinza dzeikone kupurutana zvevanofundiswa

Kufunda kweana epachikora kunode kuti afunde aine adzidzisi anokona kuadetsera muzvifundo zvavo adzidzisi aya anonge akafundire mushando wavo eiwukona.

Zvikora zvinofundere ana, anosise kuti ati peanenge eifundiswa, eibeurwe ndxondo dzavo, anokonazve kuonekwa kuti zvaarikufunda zvirikupinda ere kubudikidza ngekupuwa mazamanishoni avanonyora kuona kuti vakukona here.

Antu anofunda pachikora anenge eida kuzoita mishando yemadhogodheya anokone kupuwa zvidxoko zvinoadzivirira paanenge eibatana nemitombo yaanoshandisa pachikora.

Pekufundira peana panosisa kunge Paine mbatso dzekuti vafundire dzakawanda ngekuti vana vanenge vane uwandu hwawo vanenge veuya pachikora kofunda.

Vana vepachikora vanosisonge vaine ndau dzavanofundira dzakakura maningi, dzekuti vanokona kuite zvidzidzo zvavo veibata ngenyara nekukone kuite tsvakurudzo dzinoita kuti vazoona zvifundo zvawo.

Vana vechikora vanofunda ,vanofunda zvakasiyanasiyana kunyange pamweni nemitambo yavanokona kuenda kosangana nezvikora zvimweni veikona kuita makwikwi ekuona vanokona kutamba maningi.

Vana vepachikora vanemazuva evanowunganidzwa, veyikone kubhuyirwa ngezvemishando yevanokona kuzoshanda veyiye vakura. Zvinovadetsera kuti vana vange vanemuwono wemberi.

Vana vechikora vanofunda zvidzidzo zvakasiyana siyana kuchikora zvinoda kuti vafundiswe nevantu vakafundira mishando yawo kuitIra kubeura ngonxo dzeana kuti vazokona kutora mishando yakasiyana siyana.

Kufunda kweana echikora, kunokone kutore ndau yekuti vanokone kufundisana pachezvavo ,mudzidzisi eikone kudetsera kuvaonesa, kuti vachiri mugwara ere.

Vana vanofunda kuchikora vanokona kufunda kubudikidze ngekuti antu amweni anoshanda mabasa akapambaukana anokone kuuya pachikora eifundisa ana nezvemishando yaanoita.

Kufunda kweana echikora anosise kunge eifundiswa ngeantu akafundire zvidzidzo zvawo anokone kubata nclondo dzeana kuti akone kuafundisa apurutane zvanenge eifundiswa

Mitambo inotambwa ngeana echikora yakasiyana siyana inodetsera kuti nyama dzawo dzitakazeke kuti nclondo dzawo dzikone kuvhurika eikonawo kuzviaraidza kubva mukuerenga mabhuku

Vana vechikora vanofunde pachikora vanosise kuteedza mitemo yeshe inenge yeidiwepo kuti mwana unosise kukasire kuenda kuchikora kuti anonoka unorumba kuratidza kuhlonipha akuru.

Kufunda kweana echikora, anofanira kufundiswa ngeadzidzisi akafundire basa ravo, rekukona kubeure ndxondo dzeana adodori, achada kukura, kuti azoitawo mishando yamangwani.

Kufunda kweana vanosisa kuwaniswa zvikwanisiro zvakadayi ngemabhuku anokona kubeure ndxondo dzavo pazvifundo zvavanenge veyifunda nekuti vaonewo zvakanyorwawo ngevamweni.

Vana vechikora vane nguva yavanodaidzirwawo kounganidzwa ,veibhiirwa ngendaa yechitendero, veikone kudeidzirwa anababa anoita zvechitendero, kuti vavadetsere kukone kunamata.

Ndau dzinofundire vana dzepadera dzinooneke dziri ndau dzakabahlamburuka yaamho kuti munhu unobayemura kuti apa panobaitwa zvefundo yaantu akarongeka .

Munofundira ana echikora chepadera munosise kuende koonyoreswa kuti aziye kuti anode kuite dzidzo dzakadini pachikora chakhona, anonyoreswa anenge akakona zvidzidzo zvawo anogona kutorwa kuti afunde eienderera mberi.

Ana anofunda kuchikora chepadera, anosise kunge aine mishina yechizvino-zvino. Inokone kuti abetseredzwe kuite tsvakurudzo dzezvifundo zvavo zvepadera.

Vana vechikora chepadera vanosisa kuti vafunde nevamweni veidzidziswa ngevadzidzisi vavo vana mazvikokota kukone kuita tsvakurudzo pamishina yechizvinozvino inokona kubudise mashoko ekunedzimweni ndau.

Vana vepayunivhesiti vanosise kunasirirwa pekuti vagare pona veikone kugaravo meshamwari dzavo. Veiita tsvakurudzo dzavo nekufunda zvidzidzo zvavo varipamwepo veibetserana, veigara mwakachena.

Ndau dzimweni dzepachi bhehleya dzino fundiswe fundo dzaka siyana siyana ku ana dzinokone kunge dzeito kombidza izvozvo zvino funda ana epa chikora.

Wana wanoita fundo dzepadera, waakukone kuda mushando wekushande pazvibhedhleya kuita madhokodheya wanosise kufundiswa kushandisa michina imweni inoshandiswa nemadhokodheya pakuite tsvakurudzo.

Chikora chepadera dera achina zera unoona kuti magogodera anenge eifunda neamweni eioneka panenge peitoti vanenge veizwanana nevamweni veizwisisa muzvifundo zvawo.

Vana vechikora chepadera vanosise kuti vange vaine ndau dzevanoenda kotaticha. Nguva yavanenge veiita tsvakurudzo dzavo maringe nezvidzidzo zvavanofunda pachikora.

Ndaraunda dzechikoro cheevana vanofunda chikora chepadera dzinooneka dziri nharaunda dzahlamburuka yaambo dzeikona kunyorwa zvikwangwari zvinobhuye kuti awa wanofundire zvakati wari ino.

Vana vechikora chepaderadera akundofundiwi ngemunhu njee kunoda vanhu vanednhlondo dzakapinza vanokone kuite tsvakurudzo nekukone kuziya kufunda nekutaticha mabhuku nekufunda zvevanenge veifundiswa ngemakurukota ezvefundo.

Kufunda kwe ana efundo yepadera anosise kupuwa pekuti akone kugara eyi ende ku chikoro kwawo nepeku erengera nguva dzema dekoni panenge ambo dzorora mu ndau dzeku dzororera dzavo.

Kufunda kweana pachikora chepadera kwakukone kunge eifundire mundau nemumbatso dzakakura maningi ngekuti vanengevati wandeiwo vanenge veifundira zvemishando yamangwani.

Ndau dzinofundira ana efundo yepadera dzinosisa kunge dziri ndau dzakakura kakurutu ngekuti nekuti zvidzidzo zvepadera zvawanda zvinoita kuti vantu vaone mishando yakasiyana siyana.

Kuchikora chevakuru vanosise kunge muntu weshe aine bandika repaanokona kuzikanwa kuti ngana uyu unoite chakati, nekuti urikuite tsvakurudzo dzezvakati, zveitonyorwe pashi.

Vana vefundo dzepadera-dera vanooneka veifundiswa ngemakurukota anoziya ngezvefundo dzeana. Kuti anokona kufunda akadini kuti vakone kuoneka veibudirira mufundo yavo.

Ndau yechikora chepadera dera kunodhibane majaha nentombi ana baba naana mai vanenge veida kuita zvifundo zvakapambaukana vanobva kumativi marongomuna enyika kukumana pachikora.

Kufunda kwechikora chepadera cheana aakukone kufundire mishando yaanoda kuzoita mangwani. Anosise kufundire mune michina yechizvino-zvino yoenderanawo nekune nyika dzimweni.

Ndau dzekufundira dzeana ezvifundo zvepa dera dzinooneke dziri mumadhorobha makuru mwekuti anenge eifunda mudhuze nemishando yakataraukana yaanokona kuzoita mumishando.

Ndau inofundire vana fundo dzepadera dzevana vakukone kutora dzidzo dzinovaendese kumishando, vanosise kufundira mundau dzakachena dzinoita kuti vaoneke kuti vantu vakura mundxondo.

Kuzvikora zvepadera azvitongoendwi munthu eindorumba zvinodikanwa munthu unenge akagwaza kuchikora une fundo yake ndiye unoonyoreswa kuti aone kuzoita fundo dzepadera.

Vana vechikora chepadera vanenga vati wandei vanoda kufundira pakati kurei veifunsiswa ngevantu vana mazvikokota ezvefundo anoziya mishando yavo.

Munofundire ana fundo dzavo dzepadera anosise kunge aina mazvikokota ezvefundo ayo anokona kuwadetsera panenge eiita tsvakurudzo dzavo kuti akone kudetsereka pazvifundo zvavo.

Vana vepazvikora zvepadera dera vanosise kupiwa pemugara pona apapo kana kuti vanokone kugara mumandaraunda ari padhuze nechikora chavo ngekuti anenge eibva kumativi marongo muna enyika veiuya kuwofunda.

Ndau dzinofundira ana dzepadera dzinosisa kunge dziri ndau dzinokone kuita muturikidzana wedzimba ngekuti panodiwa ndau yakakura yekufundira ngekuti zvidzidzo zvinenge zvati wandei nekuwedzera kweantu.

Vana vanofunda pazvikora zvepadera dera vakufunde mishando yavo vanosise kupuwa mekuti afundire mune zvikwanisiro zvakona zvekuite mishando yevanoda kuzoita.

Ndau dzinogara ana anofundire kuchikoro chepadera dzinosise kunge dziine masai sai nezvinojekesa kuti vakone kuite zvidzidzo zvavo netsvakurudzo madekone veifunda.

Kufunda kweana kuchikora chepadera vanosise kupuwe mbatso dzeanotogara eikone kuwachawo hembe dzawo eigarepo eiwana pekuyanikira eiemera kuti zvifundo zvawo zvitange.

Vana vechikora vanosisa kufundiswa neantu akafundira zvifundo zvawo makurukota akona aya anenge akafunda zvidzidzo anokona kupakurira ana kuvhura ngonxo dzawo veionesa remangwna rawo.